ñu ngi si jàmm kontaan nañu si yéen bu baax a baax

walaay ndeysaan dëgg la bu leer dëgg la bu leer

Yàl na Yàlla nangu ziyaar

kontaan nañu bu baax

waaw loolu laa la wax comme li ma la waxoon rek mooy

ñépp a ci yam sañ-sañ ba tax na fi may wax ak yow temb nee naa la woon 63% yépp ay jigéen lañu kon kooku jigéen ñaa ca ëpp

amady Ba na ngeen def yaa ngi ci jàmm bu baax Papa Gueye Njeri waaw raku Mbacke Gueye bi génnoon léegi <noise> sant Yàlla bu wér <hesitation> 77 <noise> 527 <noise> 96 59 <noise> waaw na ngeen def waaw man de maa ngi yëngu ci mbay mi de waawaaw <noise> waaw <noise> waaw li ma ciy dëggal de mooy <hesitation> lenn <noise> <inhales> loolu mu wax yépp de <hesitation> lu am la <noise> waaw tay damalay bu fekkee jamono day am numuy doxee rekk <noise> waaw Fapal moom yàgg naa bëgg a dimbali <hesitation> commune Kelle Gueye waaw ndax bañu ko commencé ba léegi man maa ngi ciy yëngu <noise> <noise> waaw mais Fapal daal <noise> ah jambaar lañu moom Jalle moomu nit ku baax la jambaar la trop ku nangoo ligéey la comme ni ko grand bi waxee waaw ndax ñun am nañu ciy <hesitation> machine am nañu ci charette te te am nañu ci semence it ñoo ngi ko ciy am <noise> te lépp ci Fapal lañu ko amee wax dëgg Yàlla waaw man miy wax ak yow de am naa ci machine nu kii bay ak charette yépp am naa ko ci Fapal te <hesitation> te du man dong ñu bari ñoo ko fi amoon dépuis 2010 la woon loolu <noise> waaw te avant loolu wax dëgg Yàlla daanaka Fapal daa na dimbali commune bi lu bari waaw xëy na nag comme ni ma ko waxee nawet moom moo moo mooy demee noo xam ne léeg léeg day xaw a doy waar waaw ndax ren ni ñu ko bëggee woon sax xam naa demee wu ni waaye ba démb bi ma woote neenañu ma produit bi ñëw na engrais bi it yaakaar nañu ne àggsi na waaw ci li ñu si yaakaar ah ah waaw <laughs> xam nga nawet bi comme ni ma la ko waxee la ren moom ni mu demee la <laughs> waaw waaw loolu moo tax mu mu mu demee noonu

waaw loolu ba tay baax na waaw te du du ren dong la ndax at bu ne dañu koy def waaw waaw loolu moom moom moo ci ne comme mooy li ma wax rekk moone daal fi jamono toll la waaye daal wax dëgg Yàlla ñoom seen seen seen takkute ak seen njambaar <noise> ñun xam nañu ko bu baax

waaw

<laughs> ah ñëw na

<noise> waaw
allo
allo
waaw Pape
waaw Ibrahima nanga def
naka yite yi
yaa ngi si jàmm bu baax
na ngeen def ñu ngi sant bu baax
alxamdulilaa
na ngeen def jërëjëf jërëjëf
waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm
jërëjëf jërëjëf
waaw jërë ngeen jëf

jambaar la trop
waaw waaw
chauffeur la waaye day day day

waaw
jërëjëf <noise>
Ibrahima jërëjëf *
waaw am naa gan <laughs> ndax gan gi xam naa ne yëf i njóobéen a ko tardeel loon rekk <laughs> wante dañoo fekkoon fu fu am solo

ndax dañu ne woon tekki jigéen ñi te nga dugg ci jigéen ñi

jeex na ah xa <laughs> góor ñi jigéen ñi sax xamuma lu leen tee dugg leer nama fim mu toll dafa saturé ba mënuñu dugg <noise> Fapal dafa joxe li nga xam si ne moom mooy ay machine ji ay machine bay ay charettes yooyu yépp te jige amul góor amul jigéen <inhales> fim toll am na ñoo xam ne sii Fappal moo leen jàppale <inhales> ci jigéen ñooñu ñépp pour ñu am li nga xam ne sii moom mooy matériels agricoles fi mu animateurs yi ci nekkoon ak animatrices yi dañoo dañoo leen a wutal ay fas te ni ñu wutalee góor ñi noonu lañu wutalee jigéen ñi charettes yi am na machines yi am na kon kooku jigéen ñeeg góor ñi ñépp a si yam soo soxlaa matériels agricoles <noise> dangay dem commandé ñu wutal la comme ni ñuy wutalee góor ñi

gis nga <hesitation> ci programme bi weesu nii

wacc ag njaboot gu sew ñoonu ñépp Fapal dafa leen jàppale <noise> ci li nga xam si ne moom mooy matériels agricoles <noise> kooku kon wan na jigéen ñi pour ñoom ñu mën a jàpp ci kër <inhales> gi mën a dem ak seen bopp

ndax bay rekk la Fapal soxla konte jigéen ñi kenn ku ci nekk fi mu ne nii

te lépp lu ñuy dundee nag jigéen a koy transformé pour mën koo dugal ci biir kër yi te Fapal da ne bay dunde <inhales> kon bu nee bay dundee bu ñu bayee jigéen ñi daañu bay daañu transformé kon ñoo ëppale góor ñi ndax góor ñi bay rekk lañuy def leneen la ca des àgguñu ca ak ñoom jigéen ñi waaye gàcce ngalaama jigéenu Fapal <laughs> waaye gàcce ngalaama waa Jokalante

laal mu dem laalul mu dem

<hesitation> jërëjëf <hesitation> Ba Amidou ñu ngi leen i sant di leen gërëm <noise> di <hesitation> <whistles> nuyu mbokki auditeurs yépp <hesitation> dafa am rekk lu ñu teyewoon dama ko mujj sax ba

loolu sax moo gënoon yokku ñu daal di leen di bàyyi comme tekki jigéen la

jigéen ñi lañu bëgg seenug njiit gën a solo gën a am doole moo tax ñun léeg léeg dañu koy bàyyi yoxal leen

<blows air> waaw xam nga <hesitation> contacts yi moom mooy <hesitation> su la neexee mën ngaa jokkoo ak <hesitation> président di <hesitation> 77 <hesitation> 636 <hesitation> 77 63 wala nga jokkalante ak secrétaire général Malick Sow <hesitation> di 77 663 13 59 wala man nga woo ma man <hesitation> di 77 810 00 94 wala nga woo Soxna <smacks lips> Mbaye Mbengue Mbaye Mbengue mën nga koo mën nga koo woo moom mi nekk 77 <hesitation> 495 <hesitation> 495 <hesitation> 57 92

waleykum salaam waaw Naar bi <noise> Naar bi wax <hesitation> alarba si ngoon <noise> wax ko bu ñëwatee ***si Sédhiou si Sédhiou * <noise> dégg nga dégg nga <noise> fii rajo la wala rajo Louga <noise> bu koy tuud wax ko mu tuddee ko sëydi Mor

waaw tool yi moom xam nga comme ni nawet bi demee woon <hesitation> dañoo magante am na gerte yoo xam ni tey vraiment maasàllaa <hesitation> mag na na mu waree <inhales> am naa <hesitation> ñebe yu commencé di di ñor nji mu ndaw mi comme ni nga ko waxee nji mu ndaw mi moom mi ngi moom itam mi ngi màgg <hesitation> ni mu waree ndax moom de comme amul woon jafe-jafe pour ndox moom mi ngi insaa mi ngi maasàllaa mi ngi commencé di <hesitation> di di di moom itam di aw yoonam <hesitation> yoon wi gën problème bi am ren rekk mooy <hesitation> te c' est au niveau mondial muy <hesitation> presque muy problème mu engrais waaw problème mu engrais moom moo am <hesitation> ba ñu baree bari tay li ñu waroon a am li ñu waroon a engrais bi ñu waroon a jot jotuñu ko ndax rupture dafa am ci ci marché bi <inhales> <hesitation> mais budul loolu moom wax dëgg Yàlla <hesitation> jiwu toon nañu bu baax a baax <inhales> xëy na tamit li ñu posé wu mooy <hesitation> qualité semence bi <breath>

ndax <hesitation> lu mel ne ku gerte gi vraiment am qualité bu baax dëgg dëgg dëgg fi mu toll dafa nekk jafe-jafe si suñu zone nu zone nu njambur bii <hesitation> ñu ngi siy fas yéene def nag ay pexe ren <hesitation> ci katanu boroom bi bu fekkee ne <hesitation> <noise> ent tout cas kuréel gi xam ne nii moom lañu bëgg a <hesitation> lëkëlool dana soti vraiment ñu xam ne dañu siy teel a jublu <hesitation>

exactement

non du foofu xam nga par exemple <hesitation> ñi ngay producteurs yi nga koy jox dañuy multiplié mais day àgg boo xam ne nii ci niveau boo xam ne nii <hesitation> mën nañu wax ne comme ni nga ko waxee ci dafa war a versé wu ci <noise> côté lekk gi dañu ko war a lekk léegi kenn waratu ko mënatul doon semence léegi nag ñun fi ñuy amee jafe-jafe mooy <hesitation> ISRA

dangay def commande bi ñu bàyyal late kooku bu fekkee ne tay instant bi ngay a xaalis <noise> <hesitation> dafa fekk nga dem ba ci nawet bi dafa lay posé problème moo tax ren ñu fas yéene teel a fàggu <noise> teel koo teel cee jublu xam ne <hesitation> danga teel a am <hesitation> qualité <hesitation> kii bi nga am <hesitation> jiwu yi ci katanu boroom bi su ko defee <inhales> nga mën a tànn say <hesitation> producteurs multiplicateurs <inhales> su ko defee producteurs yi multiplicateurs yooyu dinañu gën a dana gën a dana gën dimbali

ñu def leen ay coopératives ñu def leen ay coopérative léegi groupement Fapal bu ne nekk benn coopérative ci ki bi mu am benn benn union su ko defee <hesitation> coopérative bu ne léegi dana am sañ-sañu <hesitation> comme ni mu ko amee sax si GIE mais sax xamuñu ko woon mais informations yi dana jàll ba ñoom itam ñu mën di def <hesitation> semence Fapal di def semence su ko defee loolu jàpp nañu ne bu ñu ci ligéeyee insaa àllaa problème mu rupture wala problème mu jafe-jafe semence ak ak ak ay li mel ne que intra yooyu dana ci dana dana <hesitation> Yàlla mën ñu see dimbile d' autant plus que dañu am dañu am ay ay ay partenaires yu mel ne que ADA yoo xam ne dafa taxaw vraiment di di ñu jàppale si wàll woowu lu mel ne que IST

dafa am solo <hesitation> dafa am solo ndax lii ñiy def nii <hesitation> jaay Fapal la wane Fapal la wane li muy def la ah <hesitation> wax ak say producteurs la yi nga xam ne nii ganaaw amoo jotu dem ci ñoom ah ngay dem di wax ak ñoom dafa am solo

waaw ñu ngi siy gis suñu bopp bu baax ndax li tax mooy fi ñuy defee maté fi ñuy defaree matériel agricoles bi <noise> jigéen ñi am na sañ-sañu pour defi jënd si li nga sox li mu soxla Fapal bu doon ñaari machines la day jox benn góor jox benn jigéen kon moom <noise> amu ci xàjj amul seen ñépp la yemale <inhales> góor ki ak jigéen bi la yemale kon jigéen gi nga xam ne taxaw na pour bëgg a liggéey moom dana la mën a gunge jàppale la nga liggéey ndax fi ñu koy defaree mu ngi fi <inhales> te la nga ka daan jëndee ci àll bi boo ñëwee mën naa gën a moins cher ak li nga xam si ne <noise> moom la koy Fapal di jaayee ci biir bu fekkee matériels boo xam si ne buñuy jàppale jigéen ñi la kooku moom da leen koy jox gratuite moom si yenn programmes yi nga xam si ne dafay ñëw gunge Fapal jàppale ko ngir mu mën a jàppale ay baykatam loolu dafay am